Toerana iray izay ahitana totohatra miakatra any ambony any, miaraka amin'ny zava-maniry maintso isankarazany, izay mafinaritra ny maso tokoa. Moa ve tsy atsiarovana irony toeram-pitsangatsanganana irony ?

Trano lehibe anankiray karazan'irony trano efa ntaolo be irony no tazantsika eto. Raha ny fahitana an'azy dia tsy lavitra ny renivohitra fa akaikikaikin'ny renivohitra ihany. Ary manodidina an'izany trano izany dia misy zaridaina mahafinaritra, ravahan'ny bozaka maitso. Tena hoe kanto ery raha ny fijery azy.

Anatina toeram-pivarotana lamaody iray no ahitantsika akanjom-behivavy miloko maro isankarazany. Ao ny volomparasy, menamena, mavomavo, mangamanga ary ny volontany. Tsara dia tsara erý raha ny fijery azy.

Any amoron-tsiraka misy ranomasina any indray no tazantsika eto. Raha ny fahitana azy dia efa somary harivariva ihany, miha alina mihitsy aza, nefa dia mbola milalao eo ambonin'ny ranomasina eo ihany itỳ tovolahy iray itỳ.

Karazana akora fihaingom-behivavy indray ny tazantsika eto, ao ny lokomena, ao ny manjamaso, ao ny loko fanositra amin'ny hoho sy n'y maro isan-karazany e !

I Madagasikara dia nosy feno voankazo mahafinaritra toy ny manga, mananasy, paiso sy ny maro isan-karazany arak'izay hitan-tsika eto mampite-ihinana mafy tokoa.

Akoho anakiroa no hitantsika amin'ny sary eto : Ny iray akoho lahy, ny iray akoho vavy. Raha ny fijery azy dia akoho hafa mihitsy satria tsy tahakan'ireny fahita andavan'andro ireny.

Tovovavy maromaro miisa anankidimy eo, anatina toerana fampiratiana anankiray, no hita mijorojoro amin'ny sisina rindrina izay hita fa toy ireny olona miady hevitra ireny.

Tanàna efa ntaolo be anankiray any ambanivohitra alavitra dia alavitra any no tazantsika eto. Efa rava ny anankiray efa mihintsana ny biriky ; ny anankiray kosa anefa mbola mijoro tsara fa tsy hay aloha hoe misy mipetraka sa tsisy mipetraka ao anatiny ao ?

Anisan'ny sakafo tena ankafizin'ny Malagasy ny vary miaraka amin'ny laoka trondro. Araka ity hita tsika eto ity dia trondro nendasina miaraka amin'ny lasary voatabia asiana voasary makirana kely miaraka aminy. Tena ankafizin'ny maro izany satria tsara ery !

Tovovavy anankiroa no tazantsika eto. Mandeha mampiseho lamaody amin'irony trano filatroana irony. Raha ny fijery azy dia sahabo eo amin'ny roapolo taona mahery eo. Mbola tanora herotrerony tokoa kanefa dia tsara erỳ raha ny fihaingony.

Anatina tanàna iray izay andalam-panamboarana ny zaridaina ary misy tomobilina mijanona eo amin'ny sisin'ny tamboho ; anatin'ilay toerana ary mahafinaritra tokoa ny mijery azy.

Lehilahy mpivarotra hani-masaka indray no hitantsika eto ary misy karazany maro mihitsy izany hani-masaka varotany izany. Hitantsika ao anatin'io fitaratra io raha ny fijery azy dia tena tsara erỳ.

Ny ankabeazantsika Malagasy moa dia mpiompy sy mpamboly avokoa ary anisany tena imasoantsika ny fiompiana omby. Raha ny hitantsika eto dia omby maromaro roasin' ny mpiandriana azy, ary omby tena hita fa ilay omby gasy matavy ireny tokoa.

Trano vitsivitsy tahaka an'irony tranon'ny Ntaolo irony no hitantsika eto, miloko menamena kely sy fotsifotsy... Ny tafo moa dia tafo fanitso efa somary ela dia ela ; kanefa raha ny fitazanana azy dia mahafinahitra tokoa satria misy ala maitso mavana ary ravahan'ny fambolen'ny olona any ambanivohitra.

Trano fandraisam-bahiny anankiray izay ahitana "tomobilina" raitra dia raitra mijanona eo ivelany miloko mangamanga sy fotsifotsy ary hita ihany koa ilay trano fa tena trano tsara sady kanto.

Trano fivavahana anankiray na fiangonana miloko fotsifotsy misy tilikambo ary misy hazo fijaliana ery ambonin'ilay tilikambo ary misy ramatoa anankiray andeha hiditra hivavaka ao amin'izany fiangonana izany. Ny fiangonana moa dia tsy hafa fa vavahadin'ny lanitra

Toera-pisakafoana iray izay tsotra dia tsotra sady milamindamina ery no tazantsika eto, ravahan'ireo haingony tsotsotra ihany koa kanefa dia mahafinaritra mampite hiditra foana.

Lehilahy iray mainty fihodirana no hitantsika eto. Manao palitao volontany, lobaka fotsifotsy ary kiraro maintimainty. Raha ny fahitana azy dia mierika toy ireny olona misy miantso ireny.

Trano tafo bozaka iray. Voahodidin'ny hazo mahalankalana eo amoron-drano ary misy hazo maniry eo an-tokotanin'izany.

Isika Malagasy dia anisan'irony olona tia mirandrana irony, indrindra moa fa ny vehivavy. Raha ny hita eto dia tena ampisehoana mihitsy ny fahaizana mandrandrana ary dia anisan'ny lamaody mihitsy izany amin'izao fotoana izao.

Ity voankazo iray ity dia voankazo tena anisan'ny vokatra ihany koa atỳ amin'ny faritra Antananarivo atỳ. Izy moa dia pibasy no anarany ary tena mamy tokoa izy, ankafizin'ny besinimaro.

Trano lehibe anankiray andalam-panamboarana no tazantsika eto. Mbola tsy misy varavarana tsisy varavarankely kanefa kosa ilay izy efa nifefy ary ny lokony vavahady dia volontany. Raha ny fijery azy aloha dia tena trano goavana be mihitsy e !

Amin'ity toerana milamindamina anankiray ity no ahitatsika lehilahy lehibe anankiray, izay mandeha tongotra amin'ny sisin-dalana ankavanana ary ny fitafy ananaovany dia miloko mangamanga avokoa.